Mishando yemazuwano yabanaka maningi ngekuti hai aichaketi kuningire kuti hai muntu uyu mukomana ere kana kuti musikana mishando imweni yakaite seye manesi vamweni vaitotarisirwa kuti unoite nesi muntu wemukadzi asi zvinezvi unowu muntu wemusikana wemene unotoite dhokoteya, unotodhuraivhe ndege, aubhino remene rinoitawo nesi avachadzikisirwi , muntu wega wega wakutoite mushando waanoda azvichaningirwi kuti hai musikana ere kana mukomana.

Anamakorokota anoona ngezveutano waya, wanofanira kuhambira muma nharaunda munogara wanhu eiwafundisa kubudikidza nezvirwere zvinenge zveitekeshera nguweyo, weiwapa ruziwo kuti kana uchinge wabatwa ngechirwere chakati unofanira kuita njira yakati uone kupona, zvakafanana ngebesha mupengo, wowafundisa kuti munofanira kupfeka nguwa nenguwa, munofanira kuhamba muromo kana miro iri pabanze zvinoita kuti zvidzi..

Tiripamushando pane ngubo dzakasisira kupfekwa. Tikaningira kubato rezveutano vane ngubowo dzavo dzavanopfeka dzakafanana avandoiti zimupfekeranje, vane anozi ma yunifomu avanopfeka anokomba kuti ava vanoita ngezvakati. Kuti ari mapurisawo anenge akapfekawo izvozvo veutano vopfekawo zvavo zvavanokombwa ndizvo kuti ava.

Muzvikoramwo mwetinenge tiri tinofana kugara mundau yakachena nekubekawo mabhini mumavheranda umwu kuitira kuti hai mwana paanobuda akanonge rara otobeka mubhinimwo padhuze. Achabiri eihamba kuenda kuretu iyo ngekuti bhini rinenge riripadhuze naye einonga eibekemwo einonga eibekemwo ndau yedu yogara yakachena.

Muzvibhedhlera mune humweni humatuluzi hunoshandiswa matuluzi anokone kunge eishandiswa tomboti muntu unode kubekwe onini bhandichi kana kuti unode kubviswe pulasita riya vanoshandise humatuluzihwo kucheka ndihwona bhandichi ro kana kuti pulastaro iroro kuti muntu asarwadziwa.

Tinowo mushonga yechiyungu yatinokona kupuwazve taende kuchibhedhlera, iyoyo yechiyungu manje unenge wakuchizoipuwa ndiani ndichiremba kuchibhedhlera vaona kuti dambudziko rako ngerakati wochizoone kupuwa mushonga yechiyungu.

Muntu hafaniri kutye chibhehlera. Ukazwe kuti nyama dzako pane zvedzinenge dzoita munhu ngekukasira otorumba kuchibhehlera oguma okase kuningirwa ndiana mazvikokota voona kuti dambudziko rakhona iroro rinenge rakonzerwa ngei kuti zvawanga usati wambozwa mukati mwenyama dzako wotange kuzvizwa muntu ngarumbe aende kuchibhehlera akase koningirwa oongororwa ndiana chiremba.

Mumakanyimwo umu tisagara nevana, ukatoona kuti mwana wangu warwara ,zvakanaka maningi kuti utokase kurumba-rumba naye, woenda naye kuchibhedhlera. Vanoona nezveutano voningira kuti hayi mwana wakowo warwara ngeyi, vokase kutomudetsera nguwa iripo, apapo apapo mwana wotorapwa wopuwe mutombo.

Antu anoshanda zvakaita munana chibhedhlera anokurudzirwa kupfeke zvivhara muromo izvo. Kuite kuti antu asatapukidzirane utachiona zvakafanana sana besha ngekuti besha rinoparaira ngemumhepo. Saka makapfeke zvivhara muromo izvo zvinenge zvei irinzira yekuita kuti usabatwa ndiro besharo kana usabatwa ngeumweni hutachivana hunotapukira hunohamba ngemhepo.

Kune vaya vaya vanenge vechishandisa makombiyuta, aufanirwi kugara wakabati padhuze nekombiyuta twitwi inorwadze madziso, zvimweni zvakona unofanira kugara pachituru pachidxayo chakapfava chisingazi kuomarara ngekuti chinorwadzuse mushana chakaomarara saka muntu unofane kugara pane chakapfava eishandisa makombiyuta ogara ngekuretu kwayo kuti asazwe chirwere chemadziso.

Muzvibhelhera mitombo haifanire kugare painonga yei chaiwe ngezuwa, inofanire kugara pasingachayi zuwa pulasi inofanire kugare mumakhadhi kisi ndokuti igare yaka chengetedzeka isazoti munhu amwa worwara ndiyo ngooti zvikazoita kunga tei wachaiwa zve ngezuwa inotopedzisira worwarazve kwakonazve womwazve iwewe weimwe kuti uone kupona, saka mitombo inode kungwarira muzvibhehkera mwo.

Pane mitombo yetinotenderwa kuti tirye ngenjira yekuti hayi mwiiri dzedu dzirambe dzakagwinya. Mutombo iyi inokone kunge iri yeantu yechindau kana kuti inokone kunge iri yechiyungu. Pamutombo apa unokone kuzi irye mashakani akona kuti uone kugwinya, mwiiri wako uone kugwinya. Vamweni vanoti iryai nzinde dzakona dzemumbuti kuti usuke mundani mwako kana kusuke mwiiri wako uone kugwinya. Magodo ako agwinye.

Paneimweni mitombo irikudyiws ngevantu mazuva anaya akaita saananhuturwa anonaiti nhuturwa yako nasa kuziya zvemene meme kuti nhuturwa yakoyo ukashaisha kuidya inouraya unombaitozi muntu wafa waenda kumakuwa ngenyaya yenhututwayo amweni anoishandisa zvakanaka kwahai inorapa nyongo ukadya sadza rapora zviyani.

Imweni mitombo kudai ukabaishandisa inobabvisa jambwa pamuntu ,amweni anoti unoshamba ndiyo mutombo ineyi , amweni anoti unoitora woisa mumvura womwa worashira paunenge wegara kana kurashira mwaunenge weiwata . Zveshe izvozvo iri njira yekubvisa chiinyi ,mamhepo pamwiri pako ,mweya wakashata makumhepo anenge eitumidzirwa neantu ,saka mutombo uyu unobashanda kubaiteidza zvemene wogeza ndiyona mhepo yotobva peuri.

Mitombo kazhinji ye chi antu iyi zvaino nyanya kuizwa amweni akona ano nyanya tora mashakani otsenga orya amweni akona anotora maku shakani akonawo okwatiswa pachoto muntu woite yekumwa mvura yakona iyoyo amweni akona anotora mashakani otswanya tswanya osvinire muto wakona omedza.

Zvakanakawo kupota anhu eirya zvairyiwa ngeasharuka ekudhaya humuriyo hwakaite kunga mukakashango uhu ,hwakabaanaka kuhurya ngekuti hunoake mwiri yedu tokura tinemwiri yakagwinya asi hwana hwakona ahuryiwi hunouraya ,ukahurya hona hwana hwakona ,asi kurye mukakashango wacho kwakanakisa .